Bibiiri naŋ sig te ɔnnɔ kõɔ baa poɔ, ane bookyiri. Dɔɔbil e la bata, a de pɔɔlee. A pɔɔlee soba vɔgele la sapig.

Bidͻͻlee kaŋa naŋ gaŋe deԑnԑ ne o bibilboma aseŋ; nensaa-tͻgelemaale ane lͻԑ naŋ ba poͻrͻ.

Bibiiri naŋ zeŋ dɛre kaŋa zu dɔŋ. Kyɛ ka bɔtɔre ane rɔba zage kaŋa biŋ ba niŋe sɔgɔ ka ba zeŋ kaara.

Dɔɔ naŋ dɔɔ teŋɛ a su kparoo koo waa zeɛ, koo maala sola kaŋ ka bibiiri mine a are kɔgoo kyɛ ka ba mine see te gbi dumo.

Bԑŋ ne mui la ka ba doge biŋ, a eŋ bͻͻdeԑ ane taalea ane vaare kyԑ ŋmaa seremaanee dogele a zu poͻ.

Moto baterԑ ane lͻͻre baterԑ ba naŋ biŋ tͻŋ. A biŋ solare meŋ ka dͻͻ vuuni a nyͻge sola a taa lԑ.

Nempeɛle naŋ gboŋ!, ka ba mine zeŋ, ka kaŋ gbi dumo a o taaba na naŋ zeŋ niŋe sogɔ. Kyɛ ka kūū daga a biŋ o puoriŋ.

Noba bayi la be ba toma zie. A sub a tontoŋ kaayaa kyɛ vɔgele kpogolo. Ka kaŋa zaa a are tona o toma a moɔ nimiri yaga zaa.

Nobɔ naŋ are nyɔg taa nuuri zɛge kaa do saa. Ka ba mine yɛre kɔkɔlɛɛ, kyɛ ka solare mine ayi a biŋ ba niŋesogɔ, ka ba are kaara.